Issi issi maattaa murutata bayzziyo zal"e keettati ha maattaa murutata koyrottidi so medoosaappe demmiyoogan woykko murutissiyoogan eta zal"ana danddayoosona.

Issi heeran cora issi bolla keexettidda keettatti de'ossonna. Ha keettatti keexettiddo gaasoy cora wolqqay baynna asawu immanassa.

Oyssay maattaa murutaappe issuwaa gididi erettes. Hageekka penttissidi uyanaw woykko kattan yeggidi kattaara issippe maanaayo keehippe maaddiyaanne wolqqaa immiyaa maattaa muruta.

Issi tukke keettan keehippe cora asati issisan uttidi tukkiyaa uyiiddi de'oosona. Ha asati issoy issoy bantta kushiyan tukkiyaa siiniyaara oyqqi uttidosona. Issoy etu giddon mela uttiiggis.

Yeechchay maattaa murutatuppe issuwa. Hegeekka yeesettida maattaa manaaciyan tigidi bukkidoogee yeechchaa geetettii xeesettes.

Maattaa murutaa yaagiyoge dumma dumma miizzaa woyikko so medoossaappe beettiya qumatettawu go'ettiya maattaa qommo. Hegeetikka dumma dumma keettan zal'etananne bayizettana danddayiya miishshaappe issuwa.

Issi sohuwaan cora keettati issi bollan keexettidi beettoosona. etassikka dumma dumma puulattida ciishshati keettaa karen de'oosona. ha ciishshata ha keettaa karen eti aybissi tokkidaba milatii?

Cora issi bolli issi sohuwaan kexettiyaa keettati qoodan keehippe daro gidida asay issi sohuwaan issippe gididi kushshetidi daanayoonne isipetettaa medhdhanayoo issi sohuwaan de'iyaa keettati keehippe maaddoosona.

Maattaa murutati keehippe shicanne asaa bollaa kooliyaanne gimbbiyaa shica qumaa qommotuppe issuwaa. Hegeeta demmana danddayiyoogee so medoosatuppe giyoogaa.